Kuliga ka bi yina bi yɛla bi niriba a yobu ka bi zaa sa zi taha so bɛla yɛanga ka yiɛ liiga griin ka so mi gbubi baɣili ka so mi yiɛ chinchini liiga paɣa so ŋuni bɛ tooni maa ŋuni bi zi bini shaɣu.